Oondjuhwa odhi hole okulya oongala, unene ngaashi ndhoka oonkiintu opo dhi vule oku vala nawa. Oondjuhwa odhili po wo pomaludhi ogendji ga yoolokathana momalwaala. Opuna oontonkele, oondudhe, oontiligane noonkanga.

Monale aantu okwa li haya longo nuudhigu uuna tashi ya pokupulula. Aantu yamwe mbo kayena iimuna okwa li haya papula nomatemo. Mbono yena iimuna okwa li haya pululitha oongombe noondoongi, ashike mongaashingeyi ehumokomeho shi lye ya aantu oha ya pululitha omambakumbaku ngoka iha ga kwata ethimbo tali vulu oku mana ko epya muule wesiku limwe no gena oshilwa.

Uuministeli welongo owa nduluka po oshilongwa shuunamapya nuunimuna mosikola, opo aantu ya kale yena ontseyo nuunongo noya kale yena ohokwe moku kutha ombinga muunafaalama. Mongaashingeyi aantu oyendji oyena iikunino, oshoka oyena ontseyo nohokwe, molwaashoka oshinima oyeshi longwa mosikola.

Iimeno mbyoka ihayi kunwa pevi ndele ohayi kunwa momashina ohayi gandja iiyimati yili nawa noyina uukolele oshoka ohayi kala yina omeya ga gwana no ihayi vulu okulika kuupuka.

Aantu oyendji mongaashingeyi ohaya tekula oohi. Oohi uuna dhili momeya ihadhi kala mo onga dha kalele mo ashike ohadhi kala noku tulilwa mo iikulya, opo dhi vule dhilye, dhikoke ya vule yedhi kwate mo noye ke dhi lyepo nongele odhindji, dhimwe ya vule yeke dhi landithe po, ya vule oku imonena iisimpo, yi ikwathele moonkalamwenyo dhawo.

Ongombe osho oshinamwenyo shasimana momuthigulukwalo gwAawambo, oshoka uuna omumati ewete ahala okuhokana omukadhona gwe, ohagandja ongombe kaandja mukadhona avule apewe omukadhona gwe, nuuna pwaholoka uudhigu ngaashi oosa aantu ohayadhipaga oongombe moosa opo aalilasa yalye oshinyama.

Muuyuni wongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu uuna tashi ya pokupulula. Oshoka mongashingeyi ehumokomeho sho lyeya, aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka ihaga kwata ethimbo, ele nohali vulu okumana ko epya uule wesiku limwe.

Uuminisiteli welongo, owandulukapo oshilongwa mosikola shuunamapya nuunimuna opo aantu yakale yena ontseyo no hokwe nkene yena okukutha ombinga muunafaalama. Mongaashi ngeyi aanafalama oyena omukalo ngoka omwaanawa uuna ngele tashiya poku tekela iimeno nomukalo nguka ohagu kwata nawa omeya, oshoka aantu ohaa kwatakanitha ominino okuza kokapomba okanene tadheende pomakota giimeno gena uumbululu.

Opuna omahala ngoka gena omwiidhi niimeno oyindji nawa nohashi kwathele uuna omuntu taka litha iimuna ye, oshoka iimuna ngaashi oongombe odhi hole omwiidhi. Iikombo oyi hole okulya omafo giimeno.

Monale aantu okwali haya pulitha oongombe noondoongi ashike mongaashingeyi ehumokomeho sho lyeya pombanda go kupulula ngono ihaga kwata ethimbo eshona mo kupulula notali vulu limaneko epya muule wesiku limwe

Namibia osho oshilongo shoka sha shitikika puna omahala ngoka gena omamanya tohala wutya omamanya oga tulwapo ashike, inaga tulwapo eshito lyatate Kalunga nohaga nana aantu oku za kondje yiilongo ye ye moshilongo shetu ya tale eshito lyatate Kalunga nkene ewanawa.

Opuna omavi ngoka kaage shi omawanawa oku kuna iimeno go kagena uuhoho. Nonando omolwaashono inashi teya aaniikunino omukumo , oshoka mongashingeyi ehumokomeho sho lyeya aantu oyena omashina ngoka haya vulu oku kuna iimeno.

MoNamibia otu na iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno no inayi uthwa oku kala mokati kaantu, no hayi kala metosha. Iinamwenyo mbyono ongaashi: oonkoshi, oonduli, ooholongo, uumenye noshotuu.

Opu na omavi ngoka kaa geshi omawaanawa niikunino nokage na uuhoho ashike molwaashoka inaga teya aaniikunino omukumo, oshoka muuyuni wehumokomeho aantu oye na omashina ngoka haya vulu okukuna iimeno monangaashingeyi.

MoNamibia omu na omahala ngoka ge na oondundu mpoka pe na omamanya giigongela to hala kutya oga tulwa po kaantu, ashike inaga tulwa po eshito lyatate Kalunga. Komahala hono ihaku mene iimeno oyindji oshoka iimeno kayi hole unene okumena pehala pe na omamanya.

Aantu oyendji mongashingeyi oye na ohokwe mokumuna oondjuhwa, oshoka oondjuhwa ohadhi ya pe omayi ya vule okukalanditha yiikwathele mpeya nampeya. Oho vulu wo okulanditha ondjuhwa yi na omwenyo nenge toyi dhipaga e to keyi landitha ngoye wu mone iisimpo mpeya naampeya.

Monale shampa omvula ya loka aantu okwali haya mbwindi momadhiya ashike ehumo komeho sho lyeya aantu oyena uundama mboka hawu landwa moositola etawu tulwa omeya. Aantu omo haya mbwindi uuna yuuvite uupyu, uuna omeya ngono ga longithwa ngele inaye ga kuthamo opuna omuti ngoka haya vulu okugu tula mo gu dhenge mo oonyata ndhoka.

MoNamibia omu na omahala ngoka gopamuthika gopashinanena noga ningilwa po onomenawina, uuna wali wuli mondjila onde ndeeka ngoye eto tokelwa ketango mondjila no inoka thika we mpoka wali wuuka, oto vulu okutalela po ehala ndoka etali kupe omulalo wu vule wu tsikile olweendo ongula.

Oongombe odho iinamwenyo yasimana momithigukulwakalo gwaawambo, oshoka uuna omumati ewete a koka ano ahala oku hokana oha pe omukadhona ongombe a vule emukutheko kaandjawo.

Aantu oyena omikalo dha yoolokathana mokukwata oohi momeya, yamwe ohaye dhi kawatitha mo oonete, yamwe ohaye dhi kwatitha mo iihoko kehe gumwe naashoka wuna to vulu okudhi kwata mo nadho.

Mo Namibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno noyi inayi uthwa oku kala mokati kaantu .Iinamwenyo mboka ohayi kala kEtosha. Una yiyakako aantu ohaya tseyithilwa opo yakale yeli upafi noyalungama oshoka iinamwenyo oya nika oshiponga.

MoNamibia omu na omaludhi gomayoka ga yoolokathana ogendji ongaashi Ontoka, Omboma, Iifoyamusati, Ongolonyoka, Elela nosho tuu.

MoNamibia omuna aantu mboka yena oofalama dhoondjuhwa oonene . Noko nyala oositola odhondji moNamibia ohadhi kalanda omayi noondjuhwa koofalama hoka dhivule dhifala moositola dhadho dhika landithe.

Monale omvula shampa yaloka piituntu opwali hapu piti uuhilili ashike mongashingeyi ehumo komeho sho lyeya aantu oha kunu mo mashina po wukale ina wunika omavi.

Aantu oyendji moNamibia mongashingeyi oye li taya tyapula uuwanawa wiikunino yawo. Aantu oyena ohokwe moku kutha ombinga muunafaalama wiikunino. Uuna iilikolomwa yawo yakoka ohayeyi kuthako etaye keyilanditha po. Uuna yeyi landitha po ohaya vulu oku mona oshimaliwa shoka yiikwathele moonkalamwenyo mpaka naampeyaka.

Muuyuni wehumo komeho sho lyeya aantu ohaya tungu ogumbo galondathana opo yakwate naw evi noyape ooyakwawo ompito mboka tayeya okutunga omagumbo gawo konale . Oshoka kiilongo yimwe omuna aantu oyendji noonkondo naya kwawo itaya ka mona kutya otaa katunga peni uuna yatungu omzgumbo inaaga londathana.

MoNamibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno no inaaayi thwa okukala mokati kaantu oshoka oyanika oshiponga, iinamwenyo mbika ohayi kala kEtosha nohayi eta uuwanawa owundji moshilongo shetu oshoka aatalelipo oha yeya okutalelapo Etosha uuna tayey mo ohaya gandja iimaliwa yapewe ompito yokuka tala iinamwenyo.

Monamibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala yili megameno no inayi uthwa okukala mokati kaantu. Iinamwenyo mbyoka ohayi kala Ketosha. Iinamwenyo mbyono ongaashi oonduli, oonkoshi, oondjamba, oosino, oomenye nooholongo

Opu na omavi ngoka kaage shi omawanawa nokukunwa iimeno nokage na uuhoho, ihe mongashingeyi aaniikunino inaya teywa omukumo kwaa shoka, oshoka muuyuni weputuko opu na omashina ngoka haga vulu okukunwa iimeno.

Muuyuni wo nale aantu okwali haya tsu, haya meneka owili dhongula onene owili dhoopondatu yaka tse, uuna ya mana okufulula ohaya kwakula oomuma, uusila mbono waza koomuma owo kwali hawu ningithwa Oshikwiila. Oshikwiila okwali hashi tulwa pomakala, ashike muuyuni wo ngaashingeyi aantu oshikwiila ohaya vulu wono okushi tula momagadhi/ kanga.

Opuna aantu mboka yena ohokwe noyena ontsewo moku ndulukapo iikunino, noyeli oyo okatsoko mongashi ngeyi mokwetapo iikunino noya mona kutya iikunino osho oshinima oshiwanawa. Una omuntu wuna oshikunino shoye megumbo etoshi kwata nawa nuna shakoko oto vulu okuyi kuthapo ngoye wu keyi landithepo.

Mo Namibia muna aantu mboka yena oofalama onene dhoondjuhwa .Noositola odhindji ohadhi kalanda oondjuhwa nomayi kaanafalama mboka dhivule dhika landithwe moositola dhawo koondando dha yolokathana.

Konale aantu okwali halongo nuudhigu una tashiya pokuteta omwiidhi. Oshoka aantu okwali haya longitha omamwitho okuteta omwiidhi etaye gumanga noombale .Ashike mongaashingeyi iilonga oyaninga iipu oshoka opuna omashina ngoka taga tete omwiidhi go otaga gongele gogene.

Ongmbe osho oshinima shoka sha simana momuthigululwakalo gwaawambo . Oshoka monale aantu okwali haya tala omuntu ngoka ena oongombe odhindji oye kwali ha monika omuyamba evule yakwawo.

UUminisiteli welongo owa nduluka po oshilongwa shuunamapya nuuniimuna moosikola, opo aanasikola ya kale yena ohokwe nontseyo moku kala wuna aanafaalama. Mongaashingeyi aantu oyendji oyena ohokwe moku kutha ombinga muunafaalama, unene uunafaalama woongombe.

Monale megumbo shampa muna omuntu ta tyapula evalo aantu okwali hayatsu iikwiila koshini noya vule ya tyapule evalo lya nakuvalwa ,ihe muuyuni wehumokomeho mongashingeya aantu ohaya tyapula omavalo no makuki ngoka gopashinanena nohashi vulika kekuki kushangwe edhina lyamwene gwevalo.

MoNamibia mongashingeyi aantu oyena ohokwe yoku kutha ombinga muunafaalama, opuna aantu mboka yena oofaalama oonene dhoondjuhwa moositola odhindji moNamibia ohandhi kalanda oondjuhwa nomayi kaanafaalama mbaka ndhi vule okulandithwa koondando dha yooloka thana.

Onkoshi osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi kala megameno, iinamwenyo mbyoka hayi kala mEtosha no inayi uthwa okukala mokati kaantu, oshoka oya nika oshiponga. Onkoshi oshinamwenyo shoka hashi li onyama yiinamwenyo iikwawo no ihashi li onyama yoshinamwenyo ye shi adha shi isila.

Opuna omavi ngoka ka geshi omawanawa noku kunwa iimeno no kagena uuhoho , nonando omolwa shono aanikunino ina yateka omukumo oshoka mongashingeyi uuyuni weputuko komeho aantu oyena omashina ngoka mpa tavulu okukuna iimeno yawo.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena owino nontseyo mokutekula oohi. Oohi odho oshinima shoka oshiwanawa okutekulwa oshoka ohashi kandula po omukaga. Uuna wu shina megumbo ito ipula ko koshihelelwa, nuuna wedhi tekula odhindji oto vulu wo oku kedhi landitha wu mone iimaliwa wu ikwathele moompumbwe dhilwe.

MoNamibia omu na iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno inaayi utha okukala mokati kaantu na ohayi kala mEtosha. Uuna ya gwaya ko kEtosha, aantu ohaa tseyithilwa opo ya kale ye li uupathi, oshoka iinamwenyo oya nika oshiponga. Iinamwenyo mbika ohayi eta uuwanawa owundji moshilongo shetu. Aantu ohaya zi kondje taye ya okutalela po Etosha, ye ye ya talele po iinamwenyo. Uuna taye ya mo, ohaa gandja iimaliwa.

Monale ethimbo lyomvula yaloka uuhilili okwali hawu piti piintuntu. Ashike mongashingeyi uuyuni wehumokomeho aantu ohaya kunu uuhilili momashina nelalakano opo kaa wu kale wuna omavi.

Monale aantu okwali haya pulula noongombe nenge noondongi, ashike mongashingeyi uuyuni wehumokomeho, aantu oya toto po omambakumbaku ngoka ogo gena okupulula. Oshoka ohaga pulula uule wethimbo, no haga pulula oshilwa. Ohaga vulu okumana ko epya muule wesiku limwe.

Onkoshi osho oshinamwenyo shoka hashi kala megameno no inashi uthwa okukala mokati kaantu, oshoka osha nika oshiponga noonkondo nohashi kala kEtosha. Oshinamwenyo shika ohashi li onyama yiinamwenyo iikwawo na ihashi li onyama yoshinamwenyo sha adha shi isila.

Ondjamba oshinamwenyo shoka hashi kala megameno yo ina shuuthwa okukala mokati kaantu ohashi kala kEtosha. Ondjamba oyi na wo uuwinayi wontumba uuna yiiyaka ko kEtosha etayi iteyele mepya lyomuntu ohayi yonagula po omapya unene tuu omahangu niihenda yo ohayi teyagula omankolo gaantu.

Monale momuthigululwakalo gwAawambo aantu okwa li haya teleke iimbombo eta ye yi hukulile momalilo ngoka ga tungwa noombale kaakulukadhi. Mongaashingeyi aantu oyendji ina ya simaneka we omuthigululwakaloo oha ya telekele iimbombo muuyaha omolwa ehumokomeho ndono lye ya.

Opuna omahala ngoka gopamuthika gopashinanena. Uuna wali to ende ondjila onde ndeka e to tokelwa ketango e to kala ino thika mpoka wali to ka thika, ngashingeyi oto vulu okutalela po ehala ndoka , e tali kupe wu lale. Ngoye owu vule okutsikila ongula.

MoNamibia omuna omaludhi guudhila gi ili nogi ili. Uudhila unene shampa tawu ya okunwa omeya, manga inaawu thika pedhiya lyomeya ohawu lambele kiiti mbyoka yili popepi nedhiya, nuuna yamana okunwa ohayi tuka etayi lambele kiiti mbyoka yili popepi nedhiya, omanga inaayi tuka yi shune.

MoNamibia omuna aantu mboka yena oofaalama oonene dhoondjuhwa noositola ondhindji moNamibia ohadhi kalanda oondjuhwa nomayi kaanafalama mboka, ndhi vule ndhi Ka landithe keesitola ndha wo keendando ndha yooloka thana.

Iimeno oya simana nonkondo oshoka ohayi tupe omizile, miimeno omo hamu zi ombepo ndjono hatu fudhilemo. Kiimeno yimwe mbyono yi na oongala, oongala dhono ohadhi longithwa oku ninga omagadhi ngono aantu haya gwaya yezimba lyanika nawa.

Aaniikunino mongashingeyi oyena po omukalo ngoka omwaanawa okutekela iimeno no ihagu hepeke omeya ohagu kwata nawa omeya, oshoka mongashingeyi aantu ohaya kwatakanitha ominino okuza kokapomba okanene etadhi ende pomakota giimeno. Kehe pekota lyiimeno omunino ohagu tsuwa okambululu uuna wapatulula kokapomba okanene iimeno tayi itekele yoyene okupitila moombululu moka.

MoNamibia omu na oongandu. Ongandu oyo oshinamwenyo shoka hashi kala momeya noshipa sha sho oha tu shi longitha okunduluka po omapaya, oongaku noondjato.

Ondjamba osho oshinamwenyo shoka hashi kala megameno no inashi uthwa okukala mokati kaantu nohashi kala mEtosha. Uuna shi iyaka mo mEtosha e tashi yi komagumbo gokomikunda ngaashi pethimbo lyaantu taya longo momapya ohashi teyagula omapya gaantu oshoka oshihole omahenda. Ohashi thigi sha yonagula omankolo gaantu noonkondo. Oshinamwenyo shoka sha nika oshiponga.

Ondjuhwa osho oshikwamawawa sha simanekwa unene momuthigululwakalo gwaawambo, oshoka kehe egumbo konyala ohamu kala muna oondjuhwa. Uuna mwa holokela omuyenda, omuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa.

MoNamibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno no inayi uthwa okukala mokati kaantu oshoka oya nika oshiponga. Iinamwenyo mbyoka ohayi kala kEtosha. Iinamwenyo mbino ohayi eta uuwanawa owundji moshilongo shetu, oshoka aatalelipo ohayeya okuza kiilongo niilongo tayeya okutalelepo Etosha. Uuna a pitikilwa a ye mEtosha oha gandja oshimaliwa.

Opuna aantu mboka yena uunongo nontseyo, na oyena ohokwe moku kutha ombinga miikunino. Oyena omukalo gwoku kwata nawa omeya ngele ta shiya poku tekela. Aantu omukalo ngoka aantu haya kwatakanitha ominino kopomba onene, etadhi ende pomakota giimeno. Pekota lyoshimeno omunino ohagu tsuwa okambululu, uuna wa patulula kopomba onene, dho tadhi tameke okutekela dhodhene.

Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka yomiinamwenyo mbyoka hayi kala megameno, mbyoka hayi kala kEtosha. Uuna ya gwaya ko kEtosha etayi yi komikunda ngaashi ethimbo lyokulonga momapya, ohayi yonagula po omapya gaantu yo ohayi teyagula po omankolo gaantu.

Opena aantu mboka yena oofalama oonene dhoondjuhwa noositola odhindji moNamibia oko hadhi ya okulanda oondjuhwa nomayi. Dho dhi vule dhika landithe moositola dhawo kondando ya yooloka.

Opuna omikalo odhindji nodha yooloka ndhoka dhoku tekula oohi. Mongaashingeyi aantu oyendji oyena ohokwe moku tekula oohi. Uuna oohi dha koka ohaye dhi kwata mo etaye kedhi lyapo nongele odhindji dhimwe ohaye dhi landitha po opo ya vule okwiimonena iisimpo.

Aantu mboka yena iikunino mongashingeyi oyena omukalo ngoka omwaanawa ngele tashiya poku tekela iikunino yawo. Nomukalo ngono ohagu kwata nawa omeya oshoka mongashingeyi aantu oha kwatakanitha oominino kokapomba oka nene etadhi ende kehe pekota lyoshimeno. Kehe pekota lyoshimeno omunino ohagu tsuwa okambululu una wa patulula kokapomba okanene dho otadhi tameke okwiitekela dhodhene taga pitile mumbululu mo.

Mongashingeyi aantu mboka ye na iikunino ihaya longo we nuudhigu uuna tashiya pokutekela oshoka ehumo sho lyeya pombanda aantu ohaya kwatakanitha ominino okuza kokapomba okanene tayedhi enditha pomakota giimeno nakehe pekota lyoshimeno omunino ohagu tsuwa okambululu. Uuna wapatulula kokapomba okanene dho otadhi itekele okupitila muumbululu mboka wa tsuwa po.

Opuna omavi ngoka kageshi omawanawa oku kunwa iimeno no kaagena uuhoho, ashike molwaashoka aanikunino inaya teka omukumo oshoka mongashingeyi ehumokomeho lyeya, aantu oyena omashina ngoka haya vulu oku kunamo iimeno, niimeno mbyoka ya kunwa momashina ohayi kala yina uundjolowele wuli nawa, oshoka oyina oovitamine dha gwana.

Muuyuni wongashingeyi aantu mboka ye na iikunino oye na omukalo ngoka omuwanawa haya longitha okutekela iimeno nohagu kwata nawa omeya, oshoka mongashingeyi aantu ohaya kutha ominino e taye dhi kwatakanitha kokapomba okanene notaye dhi enditha pekota lyoshimeno. Kehe pekota lyoshimeno omunino ohagu tsuwa ombululu nuuna wa patulula kokapomba okanene otayi itekele yoyene okupitila mombululu ndjoka ya tsuwa komunino.

Momahala gamwe goNamibia ngaashi koKavango, okuna omilonga. Momilonga muno ohamukala muna iinamwenyo ngaashi, oongandu. Ongandu, oshipa shayo ohashi longithwa okuninga oongaku, uundjato, nosho tuu.

Ondjuhwa osho oshikwamawawa sha simana momuthigululwakalo gwaawambo, nakehe omuwambo megumbo oha kala enamo ondjuhwa konyala, oshoka uuna omuyenda eku holokela megumbo lyoye owuna okumu dhipagela ondjuhwa. Kondjuhwa woo ohatu monoko omayi ngono hatu vulu okuka landitha twiimonene iisimpo, nuuna wa kwatwa komukaga oho vulu oku dhipaga po ondjuhwa ne mulye naanegumbo.

MoNamibia omu na aantu mboka ye na oofaalama oonene dhoondjuhwa. Konyala oositola odhindji ohadhi ka landa oondjuhwa nomayi kaanafaalama mbaka dhi vule dhi ye dhi landithwe moositola koondando dha yoolokathana.

Monale omvula shampa ya loko aantu okwa li haya mbwindi momadhiya. Ashike mongashingeyi ehumokomeho shi lyeya, aantu ohaa tungu uundama moka hamu tulwa omeya aantu ya vule okumbwinda uuna yu uvite uupyu. Omeya ngono shampa ga longithwa ihaga kuthwa mo, ashike ohaga tulwa omuti gwokudhenga mo oongaga ndhiya dhili mo.

Aantu oyendji mongashingeyi oye na ohokwe mokukutha ombinga miikunino, oshoka oya mona kutya aanikunino oye na iimaliwa. Uuna wa tekela nawa iimeno yoye e tayi koko, e toyi likola ko e toke yi landitha, otayi kupe iiyemo oyindji uuna yi na uundjolowele.

Aanafaalama mboka yena oondjuhwa oya pumbwa okutseya kutya oondjuhwa odha pumbwa iikulya nomeya ga gwana nawa opo dhivule okuvala. Nuuna oondjuhwa dhimwe tadhi ehama odha pumbwa okwiikalekelwa opo kaadhi vule okupa oonkwawo omukithi.

Namibia oshilongo shashitikika, opuna omahala gamwe moNamibia mpono twaadha puna omamanya tohala kutya oga gongelwa po ashike eshito ashike lyakalunga, omamanya ngano ohaga hili aatalelipo okuza kiilongo niilongo nokomukalo nguno sho aatalelipo tayeya moNamibia oha yeeta iiyemo moshilongo.

MoNamibia omuna omuhoko hagu ithanwa taku tiwa aaHimba. AaHimba oyo yamwe mbono yasimaneka okuzala omuthigululwakalo gwawo. Nonando oshilongo oshikale sha putuka mongashingeyi natango oto adha ya zala omuthigululwakalo gwawo nokayehole iikutu yopashinanena. AaHimba oyo yamwe mbono haya kala ye na omagundji geli kuuyelele.

Ondjuhwa osho oshikwamawawa sha simanekwa momuthigululwakalo. Na kehe konyala egumbo lyOmuwambo, ohamu kala oondjuhwa, oshoka uuna omuyenda eya mo, oha dhipagelwa ondjuhwa.

Namibia osho oshilongo shoka sha shitwa sha shitikika, oshoka opu na omahala ngoka to adha oondundu nomamanya, nokomahala hono ihaku kala iimeno oyindji. Oshoka iimeno kayi hole oku mena mpoka pu na omamanya. Omamanya ngono ohaga nana aatalelipo, yeye oku za kondje yiilongo, yeye ya tale eshito moNamibia. Nohaya futu uuna ta yeya oku tala eshito moNamibia.

Momuthigululwakalo gwAawambo monale omagumbo okwali haga dhikwa niiti noondunda dhoomwiidhi dha dhikwa niiti mooha, inashi fa mongashingeyi aantu omagumbo ya ninga oongandjo dhomakuma nenge iipeleki yo oya tunga mo oondunda dhopamuthika gwandoolopa.

Uuministeli welongo owa ndulukapo oshilongwa uunamapya nuuniimuna mooskola opo aantu ya kale ye na ontseyo, nowino no ya ka kale ye na ohokwe moku kutha ombinga muuna faalama. Mongashingeyi aantu oyendji oye na ohokwe moku kutha iikunino, ngaashi oshikunino shika ota shi monika omatoma, omuntu ngoka ota vulu okukutha omatoma ngoka ya kale nofamili, ye ota vulu oku ga likola, eke ga landithe po imonene oshimaliwa.

Namibia osho oshilongo shoka shashitikikika shoka shina pomahala mpoka puna omamanya noondudu uuna watala omamanya ngono ito hala okumana okuga tala oshoka ohaga monika nawa noha ga nana aantu yokondje yiilongo yavule okuya moshilongo shetu yatale uuwanawa weshito uuna tayeyamo ohaa futu oshimaliwa ya vule oku pewa ompito yega tale.

Oshilongo Namibia oshilongo sha shitikika noonkondo oshoka oshi na omahala ngoka omawanawa hoka ku na omamanya to hala wutye omamanya oga tulwapo ashike ina ga tulwapo eshito lyatate Kalunga nomahala ngono oha ga nana aantu yokondje yiilongo ya vule yeye moshilongo shetu ya tale eshito omolwashoka ewanawa.

Mongashingeyi ka aantu ihaya longowe nuudhigu una tozi kehala limwe wuka kehala ekwawo ngoye kuna kutya oto kalala peni oshoka aantu paife oye etapo oohotela. Oohotela olyo ehala ndyoka to futu ngoye topewa ehala wulale, ohamu kala oombete dhopamuthika gopashinanena oshowo iipundi mbyoka yomatyofa noshitafula. Una wahala oku kutumba wulye iikulya yoye, iikulya ohoyi te nteke poshitafula.

Opu na omavi ngoka omawinayi okukunwa iimeno go kage na uuhoho ashike aanikunino ina ya teka omukumo molwashoka, oshoka mongaashingeyi ehumokomeho sholyeya pombanda aantu oye na omashina ngoka haya vulu okukuna iimeno.

Aanafalama yamwe ohaya tula oonete dhono oontokele kiikunino yawo, nelalakano opo ya gamene iimeno yawo kiipuka mbyono hayi li iimeno, noshowo kuudhila.

Opuna omavi ngoka ka geshi omawanawa, go kagena uuhoho mokukuna iikunino, ihe mongashingeyi aantu inaa teka omukumo yo inaya sholola, molwa evi ndjoka. Onkene mongashingeyi ehumo lyaya komeho, aantu oyena omashina ngoka haa vulu okukuna iikunino yawo, molwa evi ndjoka kalishi ewananawa.

Okuna omahala gamwe hoka haku kala kuna omamanya, na ihaku mene iimeno oyindji lela. Uuna wa tala omamanya ngoka, oto hala wutye oga tetelwapo komuntu, ashike inaga tetelwapo, oga shitilwapo, na ohaga monika nawa, ano eshito lya tate Kalunga ndjoka.

Uuministeli welongo owandulukapo oshilongwa moosikola uunamapya nuuniimuna , opo aantu yakale yena ontseyo nuunongo noyakakale yena ohokwe mokutha ombinga muunafaalama. Mongashingeyi aantu oyendji oyena ohokwe mokukutha ombinga miikununo. Oyena ontseyo uuna ngele tashiya kokutekela iikunino, oshoka aantu mongashingeyi ohaya longitha omukalo omwaanawa gokukwata omeya.

Monale uuna tashiya poku pulula, mbono kayena oongombe oyali haa papula, omanga mboka yena oongombe ohaa pululitha oongombe, nenge oondoongi. Ashike mongashingeyi nando kunasha iimuna, oto vulu okukonga oahimaliwa, opo wu vule okupululilwa kembakumbaku. Embakumbaku olyo ndjoka hali pulula uule wethimbo efupi, na olina oshilwa, ngoye togandja oshimaliwa shaantu.

Aantu mongaashingeyi ohaya tekula oohi dhawo. Uuna yamono kutya odha koka ohaye kedhi kwatamo yekedhi lyepo nongele odhindji dhimwe taye kedhi landitha po yavule okwiimonena iimaliwa yawo noyiikwathele mpaka nampeya.

Monale aantu okwa li haya pululitha oongombe nenge oondongi, ashike uuyuni sho wa humu komeho aantu oya nduluka po omambakumbaku ngoka goku pulula. Oge li pomaludhi ga yoolokathana opuna omapya ngoka gena oongwena nokwa longwa omambakumbaku ngoka ha ga vulu oku teta ongwena nawa.

Opuna aaniikunino mboka yakutha ombinga moku kuna oonyanga, uuna oonyanga dhawo dhakoka ohaye ndhi likola ko eetaaye ndhi tula muushako yavule yekedhilandithe po. Uuna yendhi landitha po yavule okwiimonena iisimpo yawo noyekiikwathele mpoka naampeyaka oshoka oonyanga odho dhimwe handhi tulwa momuhoka nosho tuu woo.

Momuthigululwakalo gwaawambo, oongombe osho oshinamwenyo shono sha simana unene noonkondo. Naangono ena oogombe oha talika ko onga gumwe ena uuuyamba evule yakwawo. No nande omumati ngele okwa hala okuhokana, oha gandja ongombe kaandja yomukadhona ye a vule apewe omukadhona gwe.

Mo Namibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno no ina yuudhwa oku kala mokati kaantu no hayi kala kEtosha, kEtosha hoka okuna omaludhi giinamwenyo gili no gili oto adhako ngaashi Oonkoshi , Oondjamba , Oonduli nUumenye no yindji woo yagwedhwapo.

MoNamibia omuna iinamwenyo mbyoka inaayi uthwa okukala pokati kaantu nohayi kala megameno. Iinamwenyo mbika ohayi kala kEtosha oshoka iinamwenyo oya nika oshiponga. Nonande oyi iyaka ko kEtosha aantu ohaya tseyithilwa oshoka iinamwenyo oya nika oshiponga noonkondo. Iinamwenyo ongaashi oonkoshi, oondjamaba, oonduli, uumenye nosho tuu.

Muyuni wo nale aantu okwali haya pululitha Oondongi noOngombe shoka hashi kwata ethimbo ele opo epya lyipweko, ashike mongashingeyi aantu oya ndulukapo omambakumbaku ngoka go pathika go pashinanena no haga pulula uule wokathimbo okasho no tali vulu okumako epya uule wesiku limwe.

MoNamibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno hayi kala mEtosha. Iinamwenyo mbyoka inayi uthwa oku kala mokati kaantu. Iinamwenyo nzika oha yeta uuwanawa owundji moshilongo shetu oshoka aatalelipo oha yeya oku taalelapo Etosha ya tale iinamwenyo. Una ta yeya oku talelapo Etosha oha gandja iimaliwa yavule oku pewa uuthemba ya yemo mEtosha yaka tale iinamwenyo.

Namibia osho oshilonga sha shitwa sha shitikika. Oshina wo omahala ngono omawanawa ge na oondundu nomamanya. Omamanya ngono noondundu ohaga nana aantu yokondje yiilongo ya vule wo yeye ya talelepo omahala ngoka omolwa eshito ewanawa.

Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno inayi pumbwa okukala mokati kaantu. Ohayi kala kEtosho oshoka oya nika oshiponga unene shampa yiiteyele momapya ohayi yonagugula omapya uunene omahangu, omatanga nohayi yonagula po omankolo gaantu.

Monamibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno no inayi uthwa okukala mokati kaantu no ohayi kala metosha nuuna yi iyakamo metosha aantu ohaya tseyithilwa kutya na yakale ya lungama oshoka iiyamakuti yimwe oyi iyakamo metosha no ya nika oshiponga. Iinamwenyo mbyono ongaashi ,oonkoshi ,oondjamba, oonduli ,uumenye ,oosino, ooholongo nosho tuu.

Opuna omahala ngoka gena omwiidhi ogundji niihwa oyindji shino ohashi kala enyanyu kaantu mboka haya litha oshoka uuna wa kalitha iimuna yoye ihayi nyulukuta oshoka okuna omwiidhi gwa gwana nawa no ohayi kala ya kuta tayi monika nawa komalutu.

MoNamibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno no inayi uthwa oku kala mokati kaantu nohayi kala kEtosha. Uuna yi iyaka mo mEtosha aantu ohatu tseyithilwa kutya natu kale twalungama oshoka iinamwenyo oyindji oya nika oshiponga. KEtosha ohaku kala iinamwenyo ngaashi oonkoshi, oondjamba, oonduli nosho tuu.

Oombaka odho iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Uuna to tekula oombaka owa pumbwa okukala wu na okandama komeya moka tadhi vulu oku ka iyoga, oshoka odhi hole momeya uuna ethimbo lyuupyu lye ya.

Uuminisiteli welongo sho wa nduluka po oshilongwa Uunamapya nuuniimuna, aantu opo ya kale ye na ontseyo nuunongo noya kale ye na ohokwe mokukutha uunafaalama. Mongashingeyi aantu oyendji oye na ohokwe mokukutha uunafaalama noshi li oshinyanyukithi moshilongo aantu ya kutha ombinga muunafaalama.

Monale aantu okwali haya longo nuudhigu uuna tashiya po ku pulula ashike mongaashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu oshoka ohaya longitha omambakumbaku iha ga kwata ethimbo ele notaga vulu okumanako epya muule wesiku limwe.

Monale uuhilili okwali hawu mene unene piituntu. Ashike mongaashingeyi uuyuni showa humu komeho aantu ndulukapo omashina nenge omahala ngono taavulu oku kuna uuhilili itaayewu kunu mevi lyo lyene lyene.

MoNamibia omuna oshinamwenyo shoka haku tiwa ongandu ongandu osho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya noshipa shasho ohatushi longithavokuninga uundjato, omapaya yo ohayi liwa woo.

Monale aantu okwa li haya longitha oondongi oshowo oongombe dhoonani opo ya pulule omapya gawo ashike mongaashingeyi uuyuni sho wa humu komeho aantu ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule omapya gawo.

Ondjuhwa osho oshinamwenyo shoka sha simana momuthigululwakalo gwAwambo nakehe megumbo lyOmuwambo konyala ohamu kala mu na oondjuhwa. Oshoka oondjuhwa uuna mwa kwatwa komukaga ohamu vulu okudhipaga e ta mu li esiku ndyoka. Ondjuhwa ohamu vulu megumbo mweya omuyenda ,uuna e ya mo oha dhipagelwa ondjuhwa.

Ongombe osho oshinamwenyo shoka sha simana momuthigululwakalo gwAawambo oshoka uuna omumati e wete a koka, a hala okuhokana omukadhona gwe, oha gandja ongombe komukadhona a vule e mu kutheko kaandjawo. Nonande opwa holoka uudhigu onga oosa, antu ohaya dhipaga ongombe moosa. Aalilasa ya vule ya lye oshinyama.

Opuna omahala ngoka haga kala gena omamanya. Uuna watala omamanya ngono oto hala wutye oga tulwa po. Ashike inaga tulwa po eshito lya tate Kalunga. Momamanya mono ohamuka mwa mena iimeno omathimbo gamwe.

Uuministeli welongo owa nduluka po oshilongwa uunamapya nuuniimuna opo aantu ya kale yena ontseyo nuunongo, no ya kale yena ohokwe okukutha ombinga muunafalama. Mongashingeyi aantu oyendji oyena ohokwe mokukutha ombinga muunafalama.

Muuyuni mongaashingeyi aantu oye na ohokwe mokukutha ombinga muunafaalama noyendji oye na ohokwe mokukala yena uunafaalama woondjuhwa. Oondjuhwa ohaye dhi munu molwa ya hala omayi ya vule okukega landitha po. Yamwe ohaye dhi munu ya hala ya kalandithe onyama.

Monamibia omuna omahala ngoka muma omiti omileleeka ,dho omiti odhasimana noonkondo oshoka aantu ohaya mono ombepo oku pitila miimeno, yo niinamwenyo yimwe ohayi mono iikulya oku pitila miimeno.

Mongashingeyi aantu ihaayi pula we kombinga yokulala uuna tazi kehala lyontumba uuka kehala lyontumba maala keshi kutya otaka lala peni oshoka mongashingeyi aantu oya ndulukapo omahala ngoka gopashinanena oohotela mono omuntu ho vulu okufuta oshimaliwa gweye topewa wu lale ohamu kala muna iipundi yopashinanena uuna wa hala okukuutumba oto kuutumba .

Opuna aantu mboka yena oofaalama oonene dhoondjuhwa noositola oonene moNamibia ohadhi ka landa kaanafaalama yoondjuhwa hoka omayi noondjuhwa dhi vule dhika landithwe moositola dhawo koondando dha yoolokathana.

Opuna omavi ngoka kaageshi omawanawa nokukuna iimeno noka gena uuhoho nonande omolwashono aaniikunino anaya teka omukumo oshoka mongaashingeyi oshilongo oshahuma komeho. Opuna omashina ngoka haga vulu okukuna iimeno molwa evi ndoka kaalishi ewaanawa.

Aaniikunino mongashingeyi oyena omukalo ngoka omuwanawa uuna tashiya po ku tekela Iimeno ngoka hagu kwata nawa omeya oshoka mongaashingeyi aantu ohaya kwatakanitha ominino kokapomba okanene tadhi ende Iimeno pomakota goshimeno. Nena kehw pekota lyoshimeno ohapu tsuwa okambululu uuwa wa patulula kokapomba okanene iimeno otayi tekelwa oku pitila muumbululu moka

Namibia osho oshilongo shoka sha shitikika. Shi na omahala omawanawa . Pu na omamanya to hala kutya oga tulwa po kaantu ashike eshito lyaKalunga. Ohashi nana aatalelipo ye ye moshilongo shetu ya tale eshito nkene ewanawa.

Opuna omavi ngoka kageshi omawanawa noku kuna iimeno ngoka gena uuhoho. Nonando omolwaaashono aaniikunino inaya teka omukumo ashike ngashingeyi uhomokomeho sho lyeya, opuna omashina ngoka haga vulu oku kunwa iimeno molwa omavi ngoka kageshi omawanawa.

MoNamibia omu na omahala ngoka gena omamanya. Uuna we ga tala ohaga monika nawa. Oto hala wutye oga tulwa po kaantu ashike eshito lyaKalunga. Omamanya ohaga nana aatalelipo okuza kondje yoshilongo taye ya moshilongo shetu ya tale uuwanawa weshito.

Opuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno , no inayi uthwa okukala mokati kaantu . Iinamwenyo mbyoka ohayi kala mEtosha National Park . Aanasikola oyendji ohaya yi yaka tale omatosha pamwe naalongi yawo, opo yavule okutseya iinamwenyo mbyoka. Iinamwenyo yomEtosha National Park ongaashi oonkoshi, oondjamba, oonduli, uumenye nooholongo.

MoNamibia aantu oyendji oyena ohokwe mokukutha ombinga muunafaalama. Mongashingeyi aantu oyendji oye na uunafaalama woondjuhwa. Opuna aantu mboka yena oofaalama oonene dhoondjuhwa. Noositola odhindji ohadhi ka landa oondjuhwa nomayi kaanafaalama mboka dhi vule okukalanditha moositola koondando dha yooloka.

Opu na iinamwenyo mbyoka ya gamenwa no inayi uthwa okukala mokati kaantu nohayi kala kEtosha. Iinamwenyo mbika ohayi eta uuwanawa owundji moshilongo shetu, oshoka aantu oyendji ohaye ya okutalela po oshilongo shetu, opo ya tale iinamwenyo mEtosha. Uuna taye ya okutalela po ohaya gandja oshimaliwa ya pewe epitikilo ya tale iinamwenyo. Iinamwenyo ongaashi: oonduli, oonkoshi noondjamba.

Ondjuhwa oyo oshimamwenyo sha simana momuthigululwakalo gwaawambo. Kehe egumbo lyomuwambo konyala ohamu kala muna oondjuhwa. Oshoka uuna omuyenda eya oku ku talelapo oha dhipagelwa ondjuhwa. Uuna mwa kwatwa komukaga kaamuna sho tamu elele . Ohamu vulu oku dhipaga ondjuhwa eta muli.

Monale uuna pu na omuntu ta valwa, aantu okwali haya tyapula evalo niikwiila. Ashike muuyuni wehumokomeho aantu ohaya tyapula omavalo niikuki mbyoka yopamuthika gopashinanena. Nokoshikuki ohaku vulu okushangwa edhina lya nakuvalwa.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena ontseyo nuunongo noyena ohokwe mokukutha ombinga muunafaalama. Aantu oyendji oye na iikunino yoonyanga. Uuna oonyanga dha koko oha ye dhi likola ko e ta ye dhi tula muushako yo ye ke dhi landithe po, ya vule wo oku imonena iisimpo yawo ye kwiikwathele moonkaamwenyo oshoka oonyanga odha simana.

Monale aantu okwa li haya mbwindi momadhiya uuna omvula yaloka, ashike mongashingeyi aantu ohaya landa uundama mboka hawu tulwa, aantu ya vule okumbwinda mo uuna yu uvite uupyu.

Monale omvula shampa ya loko, aantu okwa li haya mbwindi momadhiya. Ashike mongaashingeyi, aantu ohaya landa uundama mboka hawu tulwa omeya. Aantu uuna yuuvite uupyu e taya mbwindi muundama moka. Uundama oha wu tulwa omeya gago, ohaga tulwa omuti goku dhenga mo oombahiteli.

Aantu mongaashingeyi ehumo komeho sho lyeya aantu ohaya kunu iimeno momashina. Omashina ngono ohaga gandja iitungithi okupitila kiiyimati ihe ihaga gandja iitungithi okuziilila mevi.

MoNamibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno no inayi uuthwa okukala mokati kaantu, mbyoka hayi kala kEtosha, uuna yiyakako aakwashigwana ohaya tseyithilwa opo ya kale yeli uupathi, oshoka iinamwenyo yimwe oya nika oshiponga, iinamwenyo ongashi oonkoshi, oondjamba, oongwe noonduli.

Mo Namibia omuna omahala ngoka omawanawa, ga shitwa ga shitikika. Hoka kuna omamanya noondundu. To hala wutye, omamanya oga tulwapo kaantu, ashike eshito my tate, kalunga. Iha ku mene iimeno oyindji, oshoka evi olya nika omamanya, noha shi nana asntu ya za kondje yiilongo, yeye moshongo shetu ya tale eshito, omolwa uuwanawa wo shongo shetu.

Mookombitha dhoka dhomomagumbo gomoondoolopa ohamu kala uusikopa mboka walongwa miipilangi, nohamu tulwa uuyaha, uukopi, uusindo nosho tuu woo. Ohamu kala tamu monikwa nawa.

Mongashiingeyi aantu oyendji oye na ohokwe moku tekula oohi oshoka oohi osho oshiyelelwa oshiwanawa uuna dha koka aantu ohaye dhi kwata mo momeya yo ya vule ye kedhi lye po nongele odhindji dhimwe taye kedhi landitha po ya vule okumona iimaliwa yaka ikwathele monkalamwenyo.

MoNamibia omuna ehala ndjoka hali landithilwa oongombe. Uuna wuna ongombe yoye wahala yiye miipindi ohoyi falako wu vule wukeyi landithe po. Aantu mboka ya hala okulanda oongombe oha yeya kehala hoka ya vule yiimonene ko oongombe dhawo ndhoka ya hala okulanda.

Opuna pomahala gamwe mpono puna omavi gena omamanya po opuna noondundu, ashike oondundu oto hala wutye omavi ga gongelwa po. Ko ihaku mene iimeno oyindji, ashike inadhi gongelwa po eshito lya tate Kalunga. Nohadhi monika nawa na oto hale wu kale opo ike wa tala thimbo alihe.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shoka shasimana momuthigululwakalo gwaawambo, ondjuhwa ohayi vala omayi uuna yavala omayi, hayi galagele, nuuna yegalangela ohayi gatendula etayi kala yina uunimwena wawo.

MoNamibia omuna oshinamwenyo shoka hakutiwa ongadu. Ongadu oshinamwenyo shoka hashi kala momeya sho ohashi liwa. Oshipa shasho ohashi longithwa okuninga omapaya, oongaku noondjato niilonga yimwe ya gwedhwa po.

Namibia osho oshilongo shoka sha shitikika, shi na omahala mpoka pu na omamanya nota hala wu tye omamanya ngoka oga tulwa po, ashike inaga tulwa po. Omamanya ngono ohaga nana aantu oyendji taya zi kondje yiilongo taye ya moshilongo shetu ya tale eshito, oshoka Namibia osho oshilongo sha shitikika.

Nale ngele omuntu ahala oku teta nande omwiidhi gwontumba Kombanda ngaashi gomohofa unene tuu momagumbo go moondoolopa okwali haya longitha iikonde, Ashike mongaashingeyi ehumokomeho sho lyeya aantu oyena omashina ngono haga vulu okuteta omwiidhi kombanda.

MoNamibia omuna aantu mboka yena iikunino iinene, noositola odhindji oko hadhi ya oku landa iiyimati kaaniikunino mboka dho shi vule dhi ka landithe moositola dhawo koondando dhayoolokathana.

Ongombe oyo oshinamwenyo shasimana momuthigululwakalo gwaawambo, oshoka uuna omumati ahala okuhokana omukulukadhi gwe, ohagandja ongombe kaandja mukadhona opo omukadhona azeko kaandjawo.

Oondjuhwa odho dhasimana momuthigululwakalo gwaawambo oshoka kehe megumbo lyaawambo konyala ohamukala muna oondjuhwa uuna omuyenda eya oku talelapo ohadhipagelwa ondjuhwa nonando omuna omukaga megumbo kaamuna kutya itamu li shike ohamuvulu mwadhipaga oondjuhwa nemulye naanegumbo esiku ndyoka.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shoka hashi kala mehala lyegameno ndyono hali ithanwa Etosha. Onkoshi oshinamwenyo shoka ihaashi li omwiidhi, ashike ohashi li onyama yiinamwenyo iikwawo na iha shi li onyama yoshinamwenyo shiisila.

Monale aantu okwali haya longitha okuteta oomwidhi omamwitho ashike mongaashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu oshoka aantu oya ndulukapo omashina ngoka gokuteta omwiidhi.

Oongobe odha simana unene momu thigululwakala gwaawambo, nuuna oongobe dhii yadha dha vala uutana owundji uulumentu, oha pu hogololwa kamwe hoka kewetike kena olupe olwaa nawa nokuninga ontsezi, uukwawo eta wu thonwa.

Aantu mboka yena oofaalama dhoondjuhwa oya pumbwa okutseya kutya oondjuhwa odha pumbwa iikulya nomeya ga gwana nawa opo dhi vule oku vala . Uuna tadhi ehama odha pumbwa oku kongelwa omuti .

Uuministili welongo owandulukapo oshilonga uunamapya nuunimuna mooskola opo aantu yakale yena otsewo nunongo noyakale yena ohokwe mokukutha ombinga muunafalama , mongashi ngeyi aantu oyendji oyena ohokwe mokukutha ombinga uunafalama wondjuhwa, oshoka oondjuhwa osho oshinamwenyo shoka shina uwanawa owundji, otashivulu wo shikupe omayi una shekupa omayi ngangwana nawa oto kengalandithapo wuvule okwimonena iisipo nowikwathele monkalamwenyo.

MoNamibia omu na iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno no inayi uthwa okukala mokati kaantu. Iinamwenyo mbyoka ohayi kala mEtosha. Muuyuni mbuka aanasikola oyendji ohaya talelepo Etosha pamwe naalongi yawo opo ya vule ya tseye iinamwenyo, oshoka oyendji iinamwenyo kaye yishi.

Opuna omavi ngoka kaageshi omawanawa niikunino nokagena uuhoho wagwana nawa. Ashike molwaashono inashi teya aaniikunino omukumo, oshoka pethimbo ndino lyuuyuni wehumokomeho aantu oyena omashina ngoka haga vulu okukunwa iimeno. Niimeno mbyono yakunwa momashina ohayi kala yina uundjolowele wagwana nawa.

Namibia osho oshilongo shoka sha shitikika, shoka shi na uuwanawa weshito, oshoka pu na omahala ngoka gena omamanya. Uuna wa tala omamanya ngono oto hala wutye oga tulwapo kaantu, ashike eshito lya Pamba. Ano ohaga nana aantu okuza kondje yiilongo ya vule okuya moshilongo shetu, ya tale eshito. Uuna taye ya mo ohaya futu iimaliwa ya vule okupewa ompito ye ye ya tale.

Opuna omahala ngoka geli pamuthika gopashinanena, uuna tweende mondjila ondendeeka, e to tokelwa ketango mondjila, no ino kathika mpono wali wuuka, oto vulu oku katalelapo ehala ndyono, ngoye eto lala po ngoye wu vule wutsikile ondjila yoye ongula.

Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno, no inayi uthwa oku kala mokati kaantu. Ohayi kala kEtosha. Uuna kadhi uvite nawa nadho ohadhi pewa omiti, omiti oku pitila momandini. Ashike ohadhi pewa kaantu mboka ya longwa uunafaalama.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena ohokwe noku tekula oohi. Uuna oohi dhi li momeya, ihadhi kala owala momeya nkene dha yile mo, ashike ohadhi kala noku pewa iikulya. Opo dhi vule dhilye dhi koke, yo aantu oye dhi kuthemo ya vule oku kedhi lya po. Uuna odhindji yo dhimwe taye kedhi landitha po ya vule ku imonena iimaliwa yiikwathele monkalamwenyo.

MoNamibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno, inayi uthwa mokati kaantu oshoka oya nika oshiponga nohayi kala kEtosha National Park, uuna yiiyakako aantu ohaya tseyithilwa kutya naya kale yalungama , iinamwenyo oya gwayako.

Muuyuni wo ngashingeyi wehumo komeho una tashiya pakupulula aantu ihalongowe nudhingu, oshoka mongashi ngeyi aantu ohalongitha omambakumbaku ngoka hangakala nganana omatemo konima ngoka hangapulula mbala nohangakwata ethimbo eshona notalivulu okumanako epya onga mowiili tano nenge mesiku limwe.

Ongombe osho oshinamwenyo shoka sha simana momuthigululwakalo gwaawambo oshoka muuyuni wonale manga inamu ya omambakumbaku oongombe odho kwali hadhi pululithwa. Uuna omumati a koka ewete kutya okwa hala oku hokanwa oha gandja ongombe kandja omukadhona a vule oku pewa omukadhona gwe.

Onkoshi osho oshinamwenyo shoka hashi kala megameno hashi kala mEtosha no inashi uthwa oku kala mokati kaantu, uuna shi iyaka mo meEtosha aantu ohaya tseyithilwa, opo ya kale yeli uupathi uuna taya ende, oshoka oya nika oshiponga nonkoshi oyo ndjono hayi li onyama yiinamwenyo iikwawo no ihayi li onyama yoshinamwenyo sheeyadha shiisila.

Ongolo osho oshinamwenyo shoka hashi kala megameno, shoka inaashi uthwa oku kala pokati kaantu, noha shi kala mEtosha. Oshinamwenyo shika oha shi eta uuwanawa owundji , oshoka aantu ohaa vulu oku za kondje yiilongo, ta ye ya okutalela po Etosha. Uuna ta ye ya oku talela po kEtosha, ohaa futu oshimaliwa, ya vule ya pewe epitikilo ya ye mo

Oshilongo Namibia osho oshilongo shoka sha shitikika oshoka oshina iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno hayi kala metosha. Etosha ndoka ohali nana aataleli po okuza kiilongo yi ili noyi ili yavule woo yeye yatale iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Uuna ta yeya oku talelapo Etosha ohaya futu opo yavule okupewa ompito yayemo yaka tale iinamwenyo.

Mongaashingeyi moshilongo shetu omuna aantu mboka yena uunongo nontseyo noyena ohokwe mokukutha ombinga miikunino, noyena omukalo ngoka haya vulu okulongitha okutekela iimeno notagu kwata omeya nawa.

Monale aantu okwali haya teleke iimbombo eta yeyi hukulile pomalilo ngoka ga tungwa kaakulukadhi noombale ,Ashike mongaashingeyi aantu sho inaya hala oku dhipagapo omuthigululwakalo gwaawambo aantu ohaya telekelw iimbombo miiyaha. Miiyaha oha yewu tenteke momalilo.

Aanafaalama ngaashi yoondjuhwa oyapumbwa okutseya kutya oondjuhwa odha pumbwa iikulya mbyoka yina uundjolowele na odhapumbwa omeya gagwana nawa opo dhivule dhivale nawa ngaashi, omayi, dho odhapumbwa wo okutalikwa uuna puna dhoka dhakwata komukithi na odhikuthwemo moonkwawo dhivule oku ikalekelwa opo dhaape oonkwawo omukithi.

MoNamibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno nohayi kala kEtosha. Iinamwenyo mbyoka ohayi e ta uuwanawa owundji moshilongo, oshoka opuna aataleli taya zi kiilongo ta ye ya moshilongo shetu ye ye ya talele po Etosha, uuna ta ye ya mo ohaya futu oshimaliwa ya wape ya pewe ompito ya vule oku ka talela po mEtosha.

Aantu oyendji oyena iikunino yoonyanga. Uuna iikunomwa yawo yakoka ohayeyi likolako etaye keyi landithapo oshoka aantu oyendji oyehole oonyanga oshoka odho hadhi longithwa momahoka no miinima yimwe woo.

Ehumo komeho shi lyeya aantu oyendji oyena ohokwe moku kutha ombinga muunafaalama, unene uunafaalama woondjuhwa. MoNamibia omuna aantu mboka yena oofaalama oonene dhoondjuhwa, noositola odhindji konyala oha dhiya oku landa kaanafaalama mbaka oondjuhwa nomayi. Dhi vule dhika landithe moositola dhawo koondando dha yoolokathana.

Onkoshi osho oshinamwenyo shok ahashi kala megameno no inashi uthwa okukala mokati kaantu, oshoka osha nika oshiponga nohashi kala kEtosha. Onkoshi osho oshinamwenyo shoka hashi li onyama yiinamwenyo iikwawo no ihashi li onyama yoshinamwenyo ye shi adha shi isila. Onkoshi ohayi eta uuwanawa owundji moshilongo. Aantu ohaya vulu okuza kondje yiilongo taye ya okutala iinamwenyo mEtosha. Uuna taye ya mo ohaya futu.

Ondjuhwa oyo oshikwamawawa shoka sha simanekwa momuthigululwakalo gwAawambo, na kehe egumbo lyOmuwambo konyala ihamu kala kaamuna oondjuhwa. Oshoka uuna omuyenda eya mo megumbo lyoye, oha dhipagelwa ondjuhwa. Nuuna mwa kwatwa komukaga ohamu vulu okudhipaga ondjuhwa mu lye esiku ndoka.

Opuna omahala ngoka geli pomuthika gopashinanena, ga tulilwa po onomena wina, uuna wali to ende mondjila yoye ondeendeeka e to tokelwa ketango mondjila ashike ino ka thika we mpoka wali wa hala, oto vulu wo oku talela po ehala ndoka notali ku pe omulalo, wu vule oku tsikila olweendo lwoye ongula.

Mongashingeyi aantu oyendji oyena ohokwe yokukutha ombinga miikunino uuna iikunino yawo yeyi tekela nawa ee taye yape iiyimati yili nawa ohaye yiteyako uuna yeyi teyako ohaye yi fala pomahala gomangefeshelo yavule okuyilandithapo yalande oompumbwe dhoka yapumbwa.

MoNamibia otuna mo oshinamwenyo shoka haku tiwa ongandu, ongandu oya simana noonkondo oshoka oshoka koshipa shayo ohaku zi oongaku ,omapaya nuundajato niilonga wo yimwe ya gwedhwa po.

MoNamibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno noinayi uthwa okukala pokati kaantu oshoka oya nika oshiponga. Iinamwenyo mbika ohayi kala kEtosha iinamwenyo ongaashi oonkoshi, oondjamba, oonduli, oosino, uumenye nooholongo.

MoNamibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno, yo inayi uthwa okukala pokati kaantu, oshoka ohayi kala mEtosha National Park. Iinamwenyo mbyoka ongaashi oonkoshi, oonduli , oondjamba noshotuu. Ondjamba oshinamwenyo shoka sha nika oshiponga noonkondo.

Monale omvula shampa ya loka nawa, piituntu opwali hapu piti uuhilili. Ashike mongaashingeyi aantu oya nduluka po omashina ngoka taga vulu oku kuna uuhilili, opo waa nike omavi.

Aanikunino mongashingeyi oyena omukalo ngoka omuwanawa haya longitha uuna tashiya pokutekela iimeno, go ohagu kwata nawa omeya. Oshoka mongashingeyi aantu ohaya kutha ominino taye dhi enditha pomakota giimeno, na kehe pekota lyiimeno omuntu oha tsupo okambululu. Omunino ohagu takamithwa kokapomba okanene. Uuna wa patulula kokapomba okanene, iimeno tayi tameke oku itekela yoyene okupitila muumbulu mboka wa tsuwa po.

MoNamibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno m, na inayi uthwa okukala pokati kaantu. Iinamwenyo mbyoka ohayi kala mEtosha. Iinamwenyo ohayi eta uuwanawa owundji moshilongo oshoka aantu ohaya vulu okuza kondje yiilongo tayeya okutalelapo oshilongo shetu. Ye ye ya tale iinamwenyo kEtosha, uuna taye ya ohaya gandja oshimaliwa ya vule okuoewa ompito ya ka tale iinamwenyo mEtosha.

Aantu mboka haya tekula oohi, oohi ihadhi kala momeya nkene dha yile mo ashike ohaye dhi tulile mo iikulya, dhi vule dhilye dho dhi koke, uuna dha koka ohaya kutha mo ndhoka dha koka ya vule yedhi lyepo. Ngele odhindji yo dhimwe yedhi landithe po, ya vule oku imonena iisimpo yeki ikwathele moonkalamwenyo.

Omiti odha simana noonkondo unene kaantu, oshoka aantu ohaya mono ombepo okuzilila miimeno, noshowo iinamwenyo yimwe ohayi li wo omiti, onkene omiti odha simana noonkondo.

Monale aantu okwa li haya longo nuudhigu uuna tashiya poku pulula. Oshoka okwa li haya pulula noongombe, noondoongi. No epya iha li puko mbala. Ashike mongashiingeyi aantu oya putuka, noya nduluka po omambakumbaku, ngoka goku pulula no gena oshilwa oshinene. Noha ga vulu oku nanako epya muule wesiku limwe.

Ondjuhwa osho oshikwamawa sha simanekwa momuthigululwakalo gwAawambo, oshoka konyala kehe megumbo lyOmuwambo ohamu kala mu na oondjuhwa. Uuna omuyenda e ya mo oha dhipagelwa ondjuhwa. Ondjuhwa ohayi vulu wo okuvala omayi tu vule oku ke ga landitha tu vule okumona iisimpo. Uuna tu na omukaga megumbo ohatu vulu okudhipaga po ondjuhwa tse tu lye esiku ndyoka.

Iinamwenyo ngaashi oondjamba uuna kayuuvite nawa ohadhi pewa omiti okuzilila momandini nohadhipewa kaantu mbono yiilongele okupa iinimwenyo omiti.

MOmuthigululwakalo gwAawambo, omagumbo nale okwali haga dhikwa niiti, na ohamu kala oondunda dhoka dhoomwiidhi nadho dha dhikwa miiti. Inashifa mongashingeyi ehumo komeho shi lyeya, aantu omagumbo gawo oyega ninga oongandjo dhomakuma nenge dhiipeleki yo meni oya tungamo wo oondunda dhono dhomakuma.

MoNamibia opuna omahala hoka kuna omamanya noondundu, una wa tala omamanya ngono otohala wutye oga tulwapo kaantu ashike oga shitwa kuPamba. Omamanya ngono ohaga naana aantu okuza kondje yiilongo, tayeya moshilongo shetu ya tale uuwanawa weshito lyaPamba.

Aanafaalama mbono yena uundama woohi ,oohi ndhino ihadhi kala owala momeya nkene dhayilemo ashike oha yeya ethimbo nethimbo tayedhipe iikulya opo dhi koke sho dhikale dhina uundjolowele.

Namibia okuna omahala ngoka gena oondundu, gena omamanya to hala wutye kutya oga gongelwa po ashike eshito lyatate Kalunga. No ihaku mene iimeno oyindji lela oshoka ehala ndono olina omamanya ogendji. Iimeno kayi hole okumena momamanya.

Namibia osho oshilongo shimwe shoka sha shitika shina omahala gamwe ngono gena omamanya shampa wega tala ototi oga tulwapo ihe inaga tulwapo oga shitilwapo kupamba. Ohaga nana aantu okuza kondje yiilongo yavule yeyw moshilongo shetu yatale eshito molwa uuwanawa weshito.

Mo Namibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno no inayi uthwa okukala mokati kaantu. Iinamwenyo mbyoka ohayi kala kEtosha, nuuna ya gwaya ko kEtosha aantu ohaya tseyithilwa opo ya kale ya lungama oshoka iinamwenyo mbyoka oya nika oshiponga. Iinamwenyo ongaashi oonkoshi, oondjamba, oongwe nomatotongwe.

Opuna omavi ngoka kaageshi omawaanawa okukunna iimeno gokagena uuhoho nonande, oongawoo inashiteya aaniikunino omukumo. Oshoka muuyuni wehumo komeho aantu oyandulukapo omashina, ngoka hagavulu okukunwa iimeno mongaashingeyi.

Uuministeli welongo owa ndulukapo oshilongwa mosikola shuunamapya nuuniimuna opo aantu oyendji yakale yena ontseyo nohokwe moku kakala ya kutha ombinga muunafaalama. Mongashingeyi moshilongo shetu aantu oyendji oyena ohokwe noya kutha ombinga moku kala kala yena iikunino, nkene yena okutsika omiti oshoka oyena uunongo washo molwaashoka oyeshi longelwa.

MoNamibia otuna mo omahala ngono kuna oondundu nomamanya. Komahala hono ihaku mene iimeno oyindji lela oshoka iimeno kayi hole okumena momamanya. Ohaku monika nawa notohala okutya osha ningwa po kaantu ashike eshito lyatate Kalunga.

Ongombe oya simana momuthigululwakalo gwaAwambo, oshoka uuna omumati a hala oku hokana, oha gandja ongombe kaandja omukadhona, a vule a pewe omukadhona gwe, nuuna pwa holoka uudhigu ano oosa, aantu ohaa dhipaga ongombe moosa, aalilasa ya vule ya lye oshinyama.

Omagumbo ogendji gAawambo ito adha naana kamu nasha iikombo. Ohaya munu iikombo opo ya moneko onyama nenge uuhoho. Momuthigululwakalo gwAawambo omuna omazimo gamwe gi ilukila iikombo nezimo ndino ohaku tiwa ezimo lyAakwatembu.

Mongaashingeyi opuna aantu mboka yena oofaalama oonene dhoondjuuhwa. Noositola unene moshilongo shetu ohadhi ka teka oondjuhwa nomayi kaanafaalama mboka yena oondjuhwa dhi vule ka landithwe moositola dhawo koondando dha yoolokathana.

Mongashingeyi aantu mboka ye na iikunino ihaya longo we nuudhigu uuna tashi ya pokutekela iikunino yawo, oshoka opu na ontseyo ndjoka aantu haya kwatakanitha ominino pokapomba okanene. Ominino tayi enditha kehe pekota lyoshimeno. Pekota lyoshimeno omunino ohagu tsuwa okambululu. Uuna wa patulula kokapomba okanene niimeno otayi itekele kuyoyene okupitila puumbululu mboka wa tsuwa kominino.

Monale aantu okwali haya pululitha oondoongi noongombe, ashike mongashingeyi ehumo komeho sho lyeya aantu oya nduluka po omambakumbaku ngoka gokupulula, ngono haga kwata ethimbo eshona okumanako epya.

Mongashingeyi aantu oyendji oye na ohokwe mokukutha ombinga muunafaalama, unene tuu muunaafalama woondjuhwa. Aantu mboka oye na oofaalama oonene dhoondjuhwa noositola odhindji moNamibia ohadhi ka landa oondjuhwa nomayi kaanafalama mbaka, dho dhi vule oku ka landithwa moositola dhawo koondando dha yoolokathana.

Opuna aanafaalama mboka haamunu oondjuhwa nelala kano lyoku muna oondjuhwa omolwa yahala omayi opo yavule yekega landithepo yavule okwii monena iisimpo pumbwa okupewa iikulya yagwana nawa nomeya opo dhivule dhivale.

Opuna omahala ngoka gomuthika gopashinanena. Uuna to ende ondjila onde eto tokelwa ketango ,ngoye ino vula we okukathika mpoka wali toyi oto vulu woo oku talelapo ehala ndoka etali kupe omulalo ngoye wuvule wu tsikile ondjila yoye ongula.

Namibia oshilongo shoka shashitikika shina omahala ngoka omawanawa hoka kuna oondundu tohala wutye omavi gagongelwa po kaantu ashike eshito. Eshito ndyono ohali nana aantu okuza kondje yiilongo taye ya okutalela po oshilongo shetu molwa eshito ndyoka. Uuna yeya opuna omahala ngoka geli kokule noondunda dhokulala ngaashi oohotela, ohayeende nuundunda nee wawo mboka wokulala opo yavule yalale mono uuna sho taya tala.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena uunongo nontseyo noyeli ookatsoko mokukala yena iikunino yomatoma. Uuna iikunomwa yawo yakoka ohaye yi likola ko etaye yi fala komahala ngoka gomalandithilo, yavule okuyi landitha po yamone iisimpo yekiikwathele mpeya naampeya.

Monale omungome okwali gwasimaba noonkondo molwaashoka ngeke puna omuntu ta tyapula evalo okwali hatyapula evalo tali omungome. Mongashingeyi uuyuni wehumo komeho sho lyeya aantu ohaya tyapula taya li omakuki ngoka geli pamuthika gwoshinanena nohaku vul okushangwa edhina lyamwene gwevalo.

Ondjuhwa osho oshinamwenyo shasimana momuthigululwakalo gwAawambo nakehe egumbo konyala lyomuwambo ohamu kala muna ondjuhwa oshoka uuna omuyenda eya okutalelwa po oha dhipagelwa ondjuhwa nonando omwakwatwa komukaga ohamu vulu okudhipaga ondjuhwa eta mu li.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena ohokwe moku kutha iikunino. Mongaashingeyi omuna aantu mboka yena iikunino iinene na oostola odhindji moNamibia oha dhi kalanda iiyimati kaaniikuno mboka, dhivule dhika landithwe moostola dhawo koondado dha yoolokathana.

MoNamibia omuna ehala ndoka haku tiwa ombuga, mono hamu adhika oshimeno shedhina Welwitschia. Oshimeno shoka ihashi si, uuna omvula tayi loko nande ethimbo omvula itaayi loko. Osho oshimeno shono hashi pungula omeya gasho.

Aanafaalama yoondjuhwa oya pumbwa oku kala yena ontseyo kutya, moshikuku shoondjuhwa omwa pumbwa oku kala tamu opalekwa, kehe esiku. Nongele opuna oondjuhwa dhoka tadhi ehama, odha pumbwa oku kuthwa mo moonkwawo, eta dhi ikalekelwa, opo dhaape oonkwawo omikithi.

Oshigandhi ohadhi ningwa moombala dhomusati dha tandulwa pokati, e tadhi mangwa nomihuya dhomusati nenge dhomigolo. Ohadhi longithwa okupungulila iilikolomwa yomepya. Ohashi siikilwa nokahaka hoka katungwa nomwiidhi. Ohashi londekwa wo kuungudhi, opo kaashi like kuuhwa nenge koombuku.

Uuministeli welongo sho wandulukapo oshilongwa mosikola shuunamapya nuuniimuna opo aanasikola ya kale yena ontsewo noya kale yena ohokwe mokundulukapo iikunino. Mongashingeyi aantu oyendji oyena ohokwe noyena ontsewo nkene yena okundulukapo iikunino kuyoyene yavule woo okumonamo iilikolomwa yawo.

Ondjuhwa momuthigululwakalo gwaawambo oya simana uunene, oshoka uuna megumbo mweya omuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa. Ondjuhwa oyina wo uuwanawa owundji, ohayi vulu wo oku vala omayi, ngwe to vulu oku landitha wu monepo oka thilinga koye, yo otayi vulu oku dhipagwana ne tamuli onyama megumbo una muna omukaga.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yili ya gamenwa. Oondjamba ohadhi eta iiyemo moshilongo, okupitila maatalelipo ngele tayeya okutalepo moshilongo shetu. Ondjamba oyina wo omayego ngono haga longithwa iilonga oyindji, mbyono hayi eta uuwanawa.

MoNamibia oongombe ohadhi li omwiidhi, iitayi yomiti niikulya yimwe ya gwedhwa po. Aanafalama yoongombe oya pumbwa okulandela oongombe dhawo oomongwa opo gu gwedhe mo iitungithi yimwe molutu.

Uuministili we longo owa ndulukapo oshilogwa shuunamapya nuniimuna moosikola, opo aanasikola ya kale taya longwa kombinga yuunapya nuniimuna, yavule okukala yena oontseyo, yo yakale yena ohokwe mo nakuyiwa, ya ka kuthe ombinga muunafalama.

Oonkwandambi odho oshinima sha simana momuthigululwakalo gwaawambo naangono ena oongombe oha talikako onga asimana shi vuluthe yakwawo oshoka ongombe oyo hayi tselelwa omuntu uuna tahokana . Nonande opwaholoka uudhigu onga oosa ,moosa ohamu dhipagwa ongombe aantu yalye oshinyama . Ko kongombe ohakuzi woo uuwanawa owundji

Ombaka oyo yimwe yomiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyi hole okukala momeya pethimbo lyuupyu. Ohayi vala uunimwena owundji nawa noto vulu okuyi tekula e to kokitha uunimwena woye ngoye wu ka landithe wu mone po oshithilinga shoye.

Edhina limwe lyondjuhwa okahadha. Aanafaalama mboka taamunu oondjuhwa oyapumbwa okukoneka kutya, oondjuhwa odhapubwa okukala hadhipewa iikulya nomeya yagwana nawa. Noshowo omiti dhoku dhikeelela dhaakwatwe komikithi.

Ompinda oyo oshinamwenyo shomiinamwenyo mbyoka hayi kala ya gamenwa no inayi uthwa okukala pokati kaantu, oshoka oya nika oshiponga. Ohayi kala mEtosha, yo ohayi eta wo uuwanawa moshilomgo shetu shaashi aantu ohaya vu okuza kondje yoshilongo taye ya moshilongo shetu, ya telele po Etosha lyetu. Uuna taya yimo ohaya futu oshimaliwa opo ya vule okuya mo mEtosha.

Aantu mboka haya munu oonkwandambi ngele megumbo omwa valwa uutana owindji uulumentu ohapu talika hoka ke na olupe oluwanawa oko ka ninge ontsezi, omanga uukwawo tawu thonwa.

Mongaashi ngeyi uuminisiteli welongo owandulukapo oshilongwa mosikola shuunamapya nuunimuna, opo aanasikola yakale yena ontseyo no hokwe nkene yena okundulukapo iikunino kuyoyene. Mongaashi ngeyi moshilongo shetu aantu oyendji oyena ohokwe mokundulukapo iikunino kuyooyene, yo yavule yamonemo iilikolomwa yawo, yekeilandithe yiimonene mo okathilinga.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala megameno no inayi uthwa okukala paantu. Ohayi kala kEtosha noyi na uuwanwa owundji. Aantu ohaya vulu okuza kondje yiilongo taye ya moshilongo shetu ya tale iinamwenyo mEtosha. Onduli osho oshinamwenyo shoka shi na othingo onde nomagulu omale. Uuna tashi nu omeya, ohashi tsu oongolo shi vule shi adhe po nawa pevi.

Aantu mboka yena iikunino mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu uuna taya tekele, oshoka mongaashingeyi ehumokomeho sho lyeya pombanda aantu ohaya kwatakanitha ominino okuza kokapomba hoka okanene na eta dheende pomakota giimeno, nakehe pekota lyiimeno omunino ohagu tsuwa ombululu, uuna wa patulula kakapomba okanene otadhi itekele dhodhene.

Aantu mba yena iikunino mongashingeya ihaya longo we nuudhigu pokutekela oshoka ohaya kutha ominino etaye dhi kwatakanitha kopapomba hoka okanene etadhi ende kehe pekota lyoshimeno nakehe pekota lyoshimeno omunino ohagu tsuwa okambululu opo uuna okapomba okanene ka patululwa wo iimeno otapu itekele poopwene.

Onduli oshinamwenyo shoka hashi kala megameno shoka inaashi uthwa okukala pokati kaantu hashi kala kEtosha nohashi eta uuwanawa owundji moshilongo shetu. Aantu ohaya vulu okuza kondje yiilongo taye ya okutala onduli kEtosha. Onduli oyo oshinamwenyo shoka shina othingo onde nomagulu omale.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomiinamwenyo mbyoka hayi kala megameno no inayi uthwa okukala mokati kaantu, oshoka oya nika oshiponga. Ohayi kala megameno kEtosha. Ohayi eta uuwanawa owundji moshilongo shetu, oshoka aantu yamwe ohaya zi kondje yiilongo taye ya moshilongo shetu kEtosha ya tale iinamwenyo. Shi te ya mEtosha oku na okugandja iimaliwa, opo a vule okuya mo mEtosha.

Aanafalama yiimeno oyapumbwa oku pewa elongo opo ya kale ta ya longitha omukalo gwokukwatakanitha ominino okuza kokapomba etadhi ende pomakota giimeno dha tsuwa oombululu uushona oshoka omukalo nguno otagu kwata nawa omeya.

Monale aantu okwali haya mu omwiidhi nomamwitho, e tayi dhi manga noombale. Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu. Okwalongwa omashina ngono gokuteta omwiidhi, nokugu manga. Nonando oyahala okugulandithapo kaanafaalama mboka yena iimuna, otaya vulu okugu landithapo.

Ondjuhwa osho oshikwamawawa shoka sha simanekwa kaawambo nakehe megumbo lyomuwambo konyala ohamu kala muna oondjuhwa oshoka oyo yimwe hayi dhi pagelwa omuyenda uuna eya oku talelapo yo ohayi vulu okupewa omufuko uuna eya okukwata oondjuhwa.

Muuyuni wongashingeyi aanafalama ihaya longo we nuudhigu ngele tashi ya pakupulula. Oshoka ohaya longitha omambakumbaku ngoka ihaga kwata ethimbo ele, notali vulu li maneko epya pethimbo ehupi lela.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomiinamwenyo mbyoka hayi kala megameno ,mbyoka inaayi uthwa okukala mokati kaantu ,mbyoka hayi kala kEtosha yo oyina uuwanawa owundji hayi eta moshilongo shetu. Oshoka aantu ohaya vulu yaze kondje yiilongo taye ya moshilongo shetu ta yeya okutala oondjamba kEtosha.

Aantu mboka tay munu oondjuhwa oya pumbwa oku koneka kutya, oondjuhwa odha pumbwa oku kala tadhi pewa okulya nomeyaga gwana nawa, nosho wo omiti dhoku keelela dhaa kwatwe komikithi.

Monale, ngele omuntu okuna oshi kunino, nokwa hala oku yelekanitha Evi li kale li thike pamwe nawa, aantu okwali haya longitha unene iigalaka, ashike mongashingeyi sho ehumo komeho lyeya, opuna omambakumbaku ngono haga yelekanitha nawa evi, li kale lyi thike pamwe nawa.

Opuna iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno, ano inayi uthwa okukala mokati kaantu, na ohayi kala mEtosha. MEtosha inamu pitikilwa okuyiwa kukehe gumwe. Iinamwenyo ongaashi, oonduli, oonkoshi, oondjamba, nosho tuu.

MoNamibia omu na iinamwenyo mbyoka hayi kala megameno no inayi uthwa okukala mokati kaantu, oshoka oya nika oshiponga nohayi kala kEtosha. Ohayi eta uuwanawa owundji moNamibia. Aantu ohaya vulu okuza kondje yiilongo taye ya okutalela po Etosha moNamibia ya tale iinamwenyo. Uuna taye ya mo ohaya futu oshimaliwa, opo ya pewe ompito ya ka tale iinamwenyo.

Meshito omuna iikwamawawa oyindji mbyono hayi tekulwa naambyono ihaayi tekulwa. Mbyono hayi tekulwa ongaashi nee oondjuhwa, oombaka noonkanga. Uudhila ngaashi oonamungwangwa mbono ihawu tekulwa, ihe ohawu kala ashike wuli moshiheke tawu tungu omagumbo gawo, tawu longitha iiti noomwiidhi.

Muuyuni wongashingeyi omuna oosikola dhopaungomba moka aantu taya longo iilonga yokoonyala, nkene yena oku eta po oshipundi nenge oshitaafula moshipilangi nenge nkene yena oku eta po oshipundi nenge oshitaafula moshitenda. Ehumo lyanakanena olyuukitha aantu komeho.

Aantu mo ngashingeyi oya longwa oshilongwa shono hashi ithanwa Agriculture, nkene wuna oku iye telapo oshi kunino shoye ngoye mwene. Mpano otapu monika omuntu nkene akuna omatoma ge noge mupa iiyimati, iiyimati zino onga omatoma ota vulu oku keyi landithapo avule oku mona eethilinga dhe nota vulu oku kuthako iiyimati eke yilye nofamily ye.

Monale aantu oya li haa li iimbombo ya tulwa pomalilo. Omalilo oha ga tungwa noombale kaakulukadhi. Mongaashingeyi aantu ohaa telekele iimbombo yawo muuyaha. Uuyaha oha ye wu tenteke momalilo opo kaaya dhipagepo omuthigululwakalo.

Ondjamba osho oshinamwenyo shimwe shoka hashi kala megameno no inayi uthwa okukala mokati kaantu, yo ohayi eta uuwanawa owundji oshoka aantu otaya vulu okuza kondje yiilongo taye ya moshilongo shetu ya tale iinamwenyo ke Etosha ongaashi oondjamba.

Aantu yamwe oye na iikunino yoonyanga mboka haya kunu oonyanga notadhi koko e taye dhi teya ya vule ye ke dhilandithepo ya vule okwiimonena mo iiyemo yontumba ya vule wo yaka lande oompumbwe dhawo ndhoka ya pumbwa.

Onkoshi osho oshinanwenyo shono shili megameno inashi pitikwa oku kala pokati kaantu, oshoka oya nika oshiponga. Ohayi kala mEtosha yo oha yeeta aantu kuza kondje yiilongo ta yeya oku tala iinamwenyo metosha nohashi eta iiyemo moshilongo.

Momapya gamwe omuna oluma ndyoka hali kala po pepi una ya pulula ya kune iikunomwa yawo evi ohali kala lya kukuta. Onkene ohaya ningi onkambadhala opo ya vule ya konge omambakumbaku ngoka goku tatula oluma opo ga ninge evi epu ya vule oku kunamo iikunwamo yawo no yi vule oku mena nawa.

Ondjuhwa osho oshinima sha simana yomuthigululwakalo gwaawambo. Nomomagumbo gaawambo konyala kehe omu na ondjuhwa. Ondjuhwa osho oshinamwenyo hashi dhipagelwa omuyenda uuna eya po megumbo, nonando owa yi kuutenya, owu na okudhipagelwa ondjuhwa, yo ohayi vulu woo okupewa omufuko ngele ta kwata oondjuhwa.

Mongashingeyi opuna aantu mboka yena uunogo notseyo noyeli okatsoko moku ndulukapo iikunino. Yeshi oku dhenga nawa nkene iikunino yina oku ningwa. Una to kunu iikunino yoye ohayi kunwa yili momu landulathano yapititathanapo omahala yivule okwiipa ombepo.

Okamenye oko kamwe komiinamwenyo mbyoka hayi kala megameno, mbyoka inaka uthwa okukala mokati kaantu mbyoka hayi kala mEtosha nohayi eta wo uuwanawa owundji moshilongo shetu, oshoka aantu yamwe ohaya vulu okuza kondje yiilongo taye ya moshilongo shetu taye ya okutala iinamwenyo mEtosha. Uuna aantu taye ya okutala iinamwenyo mEtosha ohaya futu, opo ye ethwe ya ka tale iinamwenyo.

Onkoshi oyo oshinamwenyo yominamyeno mbyoka hayi kala megameno no inayi uthwa okukala pokati kaantu oshoka oya nika oshiponga. Onkoshi ohayi kala ketosha nohayi ta uuwanawa owundji moshilongo shetu aantu ohaya vulu okuza kiilongo ya yooloka ya tale iinamwenyo ketosha ngaashi oonkoshi.

Aantu ohaya yi komahala omawaanawa naa naa negumbo ya wo opo ya vule oku kala pamwe nombili nenyanyu.

Oondjuhwa odho iikwamawawa yasimana momuthigululwakalo gwaawambo. Kehe egumbo lyoshiwambo shiwambo ohamu tekulwa ondjuhwa oshoka ngele megumbo omweya omuyenda omukuluntu ohemu dhipagele ondjuhwa.

Monale aantu oya li haya halakanitha evi niiyalaka nenge niihupulo. Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu, oshoka ohaya longitha omashina ngoka ga longwa ko gokuhalakanitha evi sho ehumokomeho lyu uka pombanda.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala ya gamenwa, mbyoka inaayi uthwa oku kala pokati kaantu. Ohayi kala ngaashi kEtosha, yo oyina uuwanawa owundji. Aantu otaya vulu okuza kombada yiilongo ta ye ya moshilongo shetu ya tale iinamwenyo kEtosha. Onduli oyina othingo onde nomagulu omale nuuna tayi nu omeya oyina okutsa oongolo opo yi vule oku adha pevi.

Ngaashingeyi aanafaalama mboka yena iikunino yiimeno ihaya longo we nuudhigu oku tekela iimeno yawo. Ihe ohaya longitha omukalo ngono gwoku kwatakanitha ominino dhomeya okuza koopomba etadhi ende pomakota giimeno dhatsuwa uumbululu uushona mpoka tapu kala tapu piti omeya uuma omuntu apatulula ko kambomba okanene a tekele iimeno.

Monale momuthigululwakalo gwaAwambo okwa li haya teleke iimbombo yomahangu, uuna taye yi hukula ohaya hukulile momalilo ngoka ga tungwa noombale. Uuna taya teleke omuhoka ohagu hukulilwa momatiti. Mongaashingeyi ehumokomeho sho lyeya komeho aantu ohaya hukula owala iimbombo taya tula miiyaha.

Omiti odha simana unene kaantu nokiinamwenyo, oshoka ohadhi gandja iikulya yiimuna noyaantu. Momiti omo hamu zi woo ombepo ndjono hatu fudhile mo. Ohadhi pe aantu ominzile, nosho tuu.

Otuna omaludhi ogendji ngoka hatu vulu oku longitha okutekula oohi. Aantu oyendji oya mono kutya omukalo gokutekula oohi omwaanwaa notagu endelele. Aantu ohaya tekula oohi, nelalakano opo ya kale ye na osheelelwa yo yi imonene mo iiyemo uuna ya landitha oohi.

Aanafalama mbono yena iikunino oya pumbwa okukala taya tala ngele iimeno yawo oyina uundjolowele, nongele oyina uuhoho wa gwana nawa, nenge ngele pamwe oyina uupuka.

Ondjuhwa oshinamwenyo shoka sha simanekwa kawambo nakeshe megumbo konyala ohamu kala muna ondjuhwa oshoka una omuyenda eya oku talelapo oha dhipagelwa ondjuhwa , nuna omufuko ta hokana ta kwata ondjuhwa, oha vulu oku pewa ondjuhwa una eya oku kwata oondjuhwa mayeni ngwee kuna kutya oto mupe shike.